Meeshaan waxaa yaalla kursiga curyaamiinta labo kursi waxaa ku fadhiya laba nin oo curyaamiina oo is salaamayo

Waa wado geed ayaa ku yaal

Meeshaan waxaa isku imaaday niman badan

Meshan waxaa fadhiya niman fara badan waxey aqrisanayan kitaab quran ah

Meeshaan waa meel masaajid ah saxaafadiyaan niman badan xoogii ku fadhiyaan oo guduud meesha cusub yihiin waa guduud waxa ka dambeeyana miisaas

Nin fadhi arqan wana dharka tolinka oo laga sameyo suud io shatiyal midabkode waa binki fiyol cades jale cagar ninka waxow wata shati madow ah

Meeshan waxaa taagan wiil shaqaalaha wiilka wuxuu wataa shaati cadaalad ninkan wuxuu wataa koofi yadoona wuxuu shaatay cadan iyo shaati yar oo cagaar ah ciise

Meeshan waxaa fadhiyo niman ka waxayna wataan kitaabo quraan ah labada nin oo u horeyso waxay wataan dhar baluug iyo caddaan

Niman yar yar iyo niman waawayn

Niman meel fadhiyo miis ag yaalo mid waxa saran buug iyo caasi iyo moobeyl labada nin ugu so horeysa waxay wataan ookoyaalo madow shaati buluug iyo shaati jiyool ah iyo kunoobroon

Waa kursi iyo miis oo dulsaari u yahay dabaal yar oo dahab ah kursi waa caddaan luisana waa madow beeshuu yaalana waa caddaan

Meeshaan waxaa ka muuqato barkaawo birkaawadayaal waxaa lagu dumiyaa burburkiisa waa caddaanka waa midow ga

Waa ninman dhalinyaro ah oo labo ah

Maqayad oo ku taalo laamiga iyo guryo Guryaha wa guryahii hore oo qadiimi ah hortiisa waxa ku waran dhar oo gaduudan

Dhalo ku jirto wax yar oo jaalo ah

Waa qanad saran gedka lagu marsad mekabka midabkisu waa cadan io binki dahbi

Waa niman iyo naago meel fadhiyo

Cishan waxaa ku yaalla laami faaruq ah oo waxna maleenin oo rami toosan oo qurux badan waxaa xagga ka soo socota mooto bajaaj

Meeshaan waa meel maqaayad oo koofiya la

Waa garoon waxaa jooga gabdho iyo wiilal

Waa miis uu ku fidsanyahay maro gaduud ah waxaa saran saxamaan ku jiraan minshaariyo

Meeshan waxaa yaalo dhar kala nooc ah oo afar qaybood ka

Waa jabaati iyo suugadiisi oo ku jiro saxamo

Waa dhagax yar oo ku talaalan geed cagaaran

daawadayaal fara badan ayaa meeshan tuurin

Waa nin lacag hayo oo ku fadhiya kursi bluug

Meeshan waxaa yaalo saxan cad oo uu ku jiro buskud

Meeshaan oo meel banaana waxaa ku yaalo guryo qadiimi ah oo guri sar oo jajaban iyo khalgo yar

Waa guri dhismo oo villa midabkiisii yahay caddaan

Karton cadan qoral madow kuqoran waxna suran katinad katinad midabkedu waa dahbi love cagar kasemeysan

Meshan waxaa iiga muuqda Guri dabaq ah midab kiisu waa cadaan

Waa gabar makaroofan haysto

Foorno laku sameyo rooti io doolsho io xalwo foornada midbakedu waa cades

Waa meesha lagu tababara askarta askarta waxay wataan isku ag oo ah cagaar iyo cad caddeys

Meeshaan burjkooyin ayaa ka muuqdo

Gartool baa lagu hayo gacanta gacanta waxaa ku jira faraantii katongo waxaa ku jira baydhabo ku leh ka soo

Meeshaan waxaa joogo nin dad badan waxaa lagu soo horay saddex cuno taasna guud ah khamiis madaxa ayuu gacanta ku haystaa

Waa barfuumooyin ku jiraan kartoomo

Meshan waxaa yaalo salado ka sameysan midabo cadaan gaduud iyo cadaan

Meeshaan waxaa ka muuqda bajaajyo fara badan

Meshan waa qol fadhi ah

Meshaan waxaa ka muuqdo shaati cadaan ah

Waa qol waxaa ku xiran daahman fadhiya ayaa yaalo

Waa kaina saaran miis

Waa saxan waxaa ku jira bun madow ah

Beeshan waa meel dhismo ku socdo waxaan raggan wiish waxaana ceystan taagan nin wata garab caddaan ah mise waa cagaar ah

Carwo lagu gado shopin ka waxaa kamid ah Baraafuunada carfisooyinnada iyo catarada

Waa ciyaartoy taagan garoonkooda

Waa meel maqaayad ah waxaa yaalla kuraas waxaa ka baxay geedo agaasin dhulka oo cadaan

Maqayad yalo kursaman io miiss midabkode waa cades io jale

Waa makaanik niman wataan dhar buluug

Waa nin meel fadhiyo hortiisa waxaa yaalo ubax gaduud ah

Naag meeshan fadhido waxaa ka dambeeya laba nin waxay wadaan shaati buluug ah shaati cadaan ah lacagtu xor yaalla top

Meeshaan waxaa fadhiya naga fara badan oo wata indha shareeriyo madowga waxay wataan xijaabo kala duwan

Waa sawir xayeysiis midabkiis yahay buluug

Waa maqaayad ayaalan kuraas labo labo qof loogu fadhiisto maqayada waxaa ku wareegsan shabaq

Saxan saaran tiish xilka waxaa ku dhex jiro cindbagro qajeel

Niman badan meel fadhiyo waxay wataan dhar kala nooc kala duwan ookiyaalo madmadow ah dharkey wataan midibkiisa yahay gaduud cadaan iyo buluug

Meeshan waxaa yaalla mid khasaaran telefoon waxaa yaallo qolofka telefoonka

Halakan waxa yalo karen oo kuqoran safi amani midabkis waa cadan io gadud

Bishaan waxaa ka muuqda afar nin tendo

Waa kursi midabkiisu yahay caddaan

Meeshaan waa meel dhul ah oo mutuuleen saaran yahamuduleelkakalarkiisasa waa guduuddi cadaad o meesha ku yaalla dabaq dheer

Waa guri dhismo ku socda oo laga dhisaayo dhagax

Waa arday wiilal ah oo wax baranaayo

Roteyso saran mel cadan wan labo nuuc mid waa cades midnah waa qaxwi dabolka waa cades

Waa saxan waxaa ku jira gallay digirta

Waa niman farsamo yaqaan wataan dhar cagaar ah

dabaq aada aada u dheer

Niman fadhiyo masajid waxey watan dhar kala dugan cades garey madow cadan cagar

Waa gabdho dugsi sare iskuul dhigta waxayna gacanta ku hayaan buugaag iyo qalmaan wa

Meeshan waa qalab lagu shiidaayo waxyaalo shacab ah

Waa armaajo midabkeedu yahay madow iyo dhalo

niman iyo nago mel fadhiyo maclina ugusohoreyo waxu wataa suud oo girigah shaati cadan iyo garabti madaw

Waa farmashiyo waxaa yaal shababooyin iyo kaniinooyin oo saaran iska faallo midabkooda waa caddaan kartaan ayay ku jiraan

Waa niman samaysan wada

Waa kartoon waxaa ku sawiran baalasha indhaha midadkooda yahay madow

Meeshaan waxaa fadhiyo nin qabo ookiyaalo iyo suud midabkiisa yahay qaxwi iyo shaati midabkiisa yahay cadaan

Juusta kadib qadada iskaga daji cabitaan

Waa rooti meel yaalo waxaa ag fadhiyo nin shaati cadaan ah wata

Meeshan laba gabdhood ayaa iga muuqdo

Ruush aan waxaa ka muuqdo raaco cusub oo kalaro badan leh waxaa ka mid ah lug caddayn binkii qaxwi korkiisana waa cadan

Meshan waxaa iiga muuqda Guri Dheer OO dabaq ah waxaa u ag yaalo guryo kale

Meeshaan oo meel aroos ah arooska nimanaya dheelayo waxayna wataan caddaalad macmuus ah doona

Waa qol waxaa yaalo sariir midabkeedu yahay buluug

Meeshaan waa dhismo bilow ah

Waa Dahab oo meel saaran

Waa odayaal gaboobay wataan bakoorado

Meeshan waxaa yaalo labo moobeel

Waa garoon ay ciyaartoy ku salbareedeyso

Waa laami biyo ayaa yaalo waa wasaq

Waa qol waxaa yaalo fadhi midabkiisu yahay qaxwi

waa shaati cagaar ah oo ku jiro kartoon cadaan ah

Meeshaan wuxuu ku jiro laba guri oo isku nooc ah waxaana albaabkoodu waa madow dabaqyo dhaadheer waayo

Waa meesha jiimka lagu galo qalabka

Meeshaan waxaa taalo fanaanad cusub oo isku jirto madow iyo caddaan korkeedana waa madow

Meeshan wax ayaa loo waxyaalaha ay gabdhaha isku qur-ayaan sida roseedada

Meeshaan waxaa iga muuqda laba dembi berbi waxaa ku socda dhismo darbiga kalena kalarkiisu waa caddaan

Waa lami gaari weyn ayaa maraayo guduud ah

Waa kareen wajiga waax ku sawiran gabar

Waa maqaayad waxaa yaalo kuraas guduud ah dhulka waa caddaan

Waa gabar wadato xijaab guduud

Meeshan waxaa yaalla shati la laaban

Sahan ku jiro goosto koostada waa cagaar saxan ka ay ku jirtana waa mudo

Waa iskuul waxaa fadhiya niman imtaxan ku jiro waxey gacanta ku hayan war qado cadaan ah

Waa xafiiska waxa jooga niman wataan suud

Waa shaati caddaan ah oo bombal ku jiro